Methimbo lyongashingeyi kehe tuu shoka tashi longwa ohashi pula owala okulongitha oshimaliwa, ongele wa pumbwa oku ilandela oompumbwe dhoye, iikulya nenge iizalomwa, oku ifutila osikola, okufuta omeya nomalusheno osho wo okulanda iiyenditho.

Iimaliwa oyili onga oshinima sha simana unene monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa oyo hayi futile aanona osikola. Iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iikulya. Iimaliwa oyo hatu vulu okulongitha uuna twa hala okulanda iikutu mbyoka tatu zala. Ano oshimaliwa oshili sha simana notashi dhana onkandangala muuyuni mbuka wongashingeyi.

Oshimaliwa oshili onga oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu yesiku nesiku. Oshoka oshimaliwa otashi vulu okulongithwa omuntu opo a kalande shoka a pumbwa ongele iikutu, ongele omagadhi gokulya oshowo iikulya nayilwe wo.

Iihongomwa ya hongwa momiti mbyoka hayi tu kwathele mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe ngaashi iipundi, iitaafula, oombete noosikopa, hayi tu kwathele momagumbo getu osho wo pomahala gomayinyanyudho.

Iihongomwa oyo iinima mbyoka hayivulu okuhongwa nenge tayizi miimeno nenge momiti dhayoloka thana, ongele ota yetwapo okuzilila mipilangi noshowo tu minima yimwe, ohamuvulu okuza iipundi, iitafula, iipundi yokukutumbwa iitafula yokushangela nosho wo iinima oyindji yilwe.

humokomesho sho ta li ende tali ya, moombaanga paife nenge nditye ngaashingeyi moombaanga omuna ehumokomeho. Aantu ngaashingeyi opo yaaninge omapuko ihaa longitha we okuyalula noonyala iimaliwa, ohaya longitha omashina ngoka haga yalula ashike ndele tali kupe omwaalu ogo tuu ngoka guli mondjila paana nande epuko.

Pomahala ngoka aantu haavulu okukalapo yelipo yathuwa nenge taa vululukwa, opo pomahala ngoka haga adhika puna iipundi nenge iinima mbyoka yalongwa moonkondo dhaantu naashika ohashiya ne uuna aantu yahongo iihongomwa ndele taya ningi mo iipundi, iitafula nosho tuu.

Iimaliwa oyo onga oshinima sha simana moonkalamwenyo dhetu dhe siku nesiku, nashika osha etitha ne kutya, kehe esiku omuntu ta vulu oku ninga sha, alande nenge aye pehala limwe okuza pehala limwe, ota vulu oku longitha iimaliwa, shika ohashi etitha omuntu opo afute olefa yaye, ye ta longitha oshimaliwa ta vulu aka lande iikulya ta longitha oshimaliwa, ta vulu oku landa iizalomwa yaye, ta longitha oshimaliwa, ano oshomaliwa osha simana.

Omuna iilongo oyindji, kehe oshilongo oshina omuleli gwasho onkene oshilongo shaNamibia otashi lelwa komukulukadhi hiithanwa meeNetumbo Nandi-Ndaitwah, onkene ombaanga yimwe yomeembaanga dhaNamibia otayi halele omahalelo yambeko omuleli goshilongo.

Muuyuni mbuka wongashingeyi ehumokomeho sho tali ya tali endelele, uumbudhi nosho wo uukengeleledhi nawo otawu ya tawu endelele, onkene ombaanga otayi kunkilile kutya aantu mboka ye na iimaliwa yawo yi li mombaanga kutya nee oyindji nenge iishona, otaya vulu okukengelelwa naashika nee otashi etitha iimbuluma nenge uukengeleledhi wu ye pombanda moshilongo.

Oositola dhili nodhili moshilongo ohadhi landitha iinima yayooloka nomuyo omuna ne omalovu, omalovu ngoka gomomakende namibika ohayi landithwa nokulandwa osho wo nelalakano lyokwiinyanyudha.

Omahangano giili no giili uuna tanga ningi omashigitho, ohaga eta iinima oyindji nenge ekwatho olindji moshigwana naashika ohashi ningwa uuna ngele aantu taaningi omathigathano nopomathigathano ngaka aantu ohaavulu okukala taasindana iikulya, iikunwa nosho woo iinima yilwe.

Iimaliwa oyo othimba yina ongodhi mongashingeyi, ohayi tu kwathele miinima ya yooloka ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya, oongaku oshowo okufuta olusheno nomeya momagumbo getu.

Moostola omo momahala moka ho adha oyindji konyala tayi landithwa. Oostola odha yoloka opuna moka hamu landithwa omalovu, opuna moka hamu landithwa iihongomwa, opuna mboka haya landitha iilongitho, opuna mboka haya landitha iikulya, oshowo iinima yokwikwatha pasiku nasiku.

Oshimaliwa oshili onga oshinima shoka sha simana monkalamwenyo yomuntu. Omuntu ota vulu oku longitha oshimaliwa shoka miinima oyindji mesiku nesiku. Omuntu ota vulu oku longitha oshimaliwa aka lande iikulya. Nota vulu oku longitha oshimaliwa shoka aka lande omagadhi ge goku gwaya. Ano oshimaliwa osha simana unene.

Oshimaliwa oshi li onga oshipumbiwanima sho monkalamweyo yomuntu kehe, oshoka monkalamweyo yomuntu omuntu okwa pumbwa oshimaliwa, opo a vule oku ikwatha, opo a vule okulanda shoka a pumbwa, opo a vule okuza pehala lontumba nokuya pehala lontumba nokulanda wo iikulya noshowo iikunwa. Nokuya wo pomahala goku inyanyudha m.

Uuna omuntu ahala a pungule iimaliwa ye mbyoka ena nenge mbyoka alonga noonkondo dhe, omapungulilo ogendji ohaga ningwa poombaanga dha yooloka moshilongo. Eembaanga opena ombaanga yotango yaNamibia, opuna ombaanga yotango natango onene yaVenduka. Eembanga odhindji moshilongo dhoka tadhi vulu oku pungulitha iimaliwa mbyoka hono kuna elandulathano.

Oshimaliwa osho thimba yi na ongodhi mongashingeyi. Kehe tuu oshilonga to longo owa pumbwa oshimaliwa, ongele owa pumbwa oku ifutila osikola, okulanda iizalomwa, okulanda iikulya niikwawo yilwe, osho wo okulanda omeya nomalusheno.

Uuna wa patulula okmbo koye mombanga yotango yopashigwana moNamibia owuna okuya opo wu kwashilipaleke nawa okambo koye tashi ningwa kehe poshitayi wuli popepi nasho, naashika ohashi ningwa todhenge okanyothi onola oyimwe one okanyothi ondatu ombali oyimwe nokamane.

Ninga ekwashilipaleko lyoye nombaanga yotango yopashigwana moNamibia. To ningi ekwashilipaleko li na sha nuuyelele. Oolamba otadhi longo nawa nodha yela nawa to dhenge ongodhi yo061 306081.

Ombaanga Bank Windhoek hayi gandja omakwatho gi ili nogi ili koshigwana shaNamibia. Ohayi gandja nee omakwatho ngaashi okupungula oshimaliwa, okutuma nosho wo okutuminwa oshimaliwa okupitila mombaanga ndjika, okugandja omikuli niikwawo yilwe.

Ombanga ya Bank Windhoek otayi kupe etseyitho opo wu sindane embo ndyoka lya nyolwa ku Carl Richards, ndyoka tali kupe omikalo dha yooloka, nkene wuna oku kwata oshimaliwa shoye osho wo okushi longitha miinima iiwanawa.

Tulila onkalamwenyo yoye pamukalo gopauyuni wonena okutuma oshimaliwa kongodhi uuna wakwashilipaleka okakalata koye naashika ohashi ningwa nee kombaanga onene yaVenduka.

Oondola odho iimaliwa mbyoka hayi longithwa unene moNamibia okulanda iknima konyala oyindjii moshilongo osho wo pondje yoshilongo omathimbo gamwe. Ohayi landa nee iikulya niikwathithonima oyindji

Ombaanga yopandondo moNamibia otayi vulu okukwathela aanona aashona mboka yeli moosikola opo yi vule okuya kwatha niikwathitholongo nosho wo okuya futila oosikola. Naashika otashi vulu okuningwa okupitila mwa mboka taya mono iihuna unene.

Ngele tashiya paliko oshimaliwa oshili onga oshinima tashi dhana onkandangala meliko. Una nee pena oshimaliwa shaashimwe otashi vulu oku ningwa. Ano aantu otaya vulu oku landa iizalomwa yawo niimaliwa. Aantu otaya vulu oku za komahala gayolokathana okuya komahala galwe taya longitha oshimaliwa. Aantu taya vulu oku landa iikulya noshowo iikunwa taya longitha iimaliwa.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo uuna ngele tashiya pokwiikwatha, unene monkalo ya kehe esiku aantu ohaalongitha iimaliwa ya vulu okulanda iikwathi nima yawo ngaashi, omagadhi, iikutu, iikulya nomeya poompinto dhimwe.

Oositola otuna oositola odhindji dhoka hadhi landitha iinima oyindji moshilongo ngaashi, oositola dhoka hadhi landitha iikulya, dhoka hadhi vulu oku landitha iikutu iizalomwa ano nditye. Nenge dhimwe ohadhi vulu oku landitha iikunwa nenge nditye iikulya.

Iimaliwa oyi li onga iinima ya simana mokukalamwenyo kwomuntu, esiku nesiku , oshoka iimaliwa oyo tuu mbika oha yi vulu oku longithwa oku futila aanona oosikola, hayi vulu oku futila omuntu oku za pehala lyontumba, oku ya pehala ekwawo, hayi vulu oku landa iikulya nosho wo iizalomwa.

Moshilongo omu na oositola ndhoka ha dhi landitha iinima ya yoolokathana. Ngaashingeyi moNamibia otu na mo oositola odhindji ha dhi landitha iinima ya yooloka, ano moositola too. vulu oku adha ositola ta yi landitha ashike iikulya. Oikulya oyo ne mbyoka, yimwe ya ningwa moshilongo, yimwe ya ningwa wo pondje yoshilongo.

Uuna tolanda moositola dhayooloka nokalalata hoka kombaanga yotango yomoNamibia, oho vulu okukuthilwako ondando onshona ndjoka tayi vulu okukukwathela opo wukale wapungula iimaliwa oyindji. Shininga nena uuna tokongo okakalata koye kombaanga.

Oositola odhindji ohadhi landitha iinima yayolokathana. Moositola omuna wo iinima ngaashi yimwe iipundi, iitafula mbyoka hayi landithwa. Mbyoka hayi vulu oku longithwa oku kuutumba noshowo oku longithwa iinima yilwe ngaashi ngaa oku lila piitafula.

Opu na omikalo odhindji ndhoka aantu haya vulu okulongitha okulanda iinima. Omikalo dhimwe odho tuu ndhika ngaashi to vulu okulanda nombaanga ngaashi Ombaanga Yotango Yopashigwana moNamibia. Ngaashingeyi oto vulu okulanda iinima ngaashi oowili kombiliha.

Oto vulu okuninga ekwashilipaleko nOmbaanga Yotango yoPashigwana yomoNamibia uuna to landa ohauto yoye nenge to landa oshitopolwa shimwe shohauto. Shika oto vulu okushi ninga nduno unene uuna to landa omaholi nenge iinima yimwe yasimana mohauto. Opo wu shi ninge oto vulu okudhengela 061 306081.

Moshilongo shetu Namibia omuna oositola odhindji noositola odho tuu dhika ohadhi landitha iinima oyindji ya yooloka. Pomahala galwe goku ulikila iipindi ,ohapa landithwa kaanangeshefa ya yoolokathana. Aanangeshefa mboka taya vulu oku landitha oomboka taya vulu oku landitha iinima yopashiwambo , iizalomwa naambyoka ya ningwa niinima ya za kiimuna uuna ya sa ngaashi iipa no sho woo iinima yilwe.

Tu talelapo moma wuliko gatalelipo naashika ota tu shiningi tuli pamwe mo kuya mbula po onakuyiwa ya taleli po moNamibia ota tu shinigi okuza 24 sigo 27 gaAapilili 2024.

Oshimaliwa oshi li sha simana noonkondo mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe, okutu kwatha miinima ya yooloka ngaashi okwiifutila osikola, okwi ilandela oompumbwe dhetu ngaashi iikulya niizalomwa, okufuta omeya momagumbo oshowo omalusheno.

Oositola moshilongo odhili mo dha yooloka, opena dhimwe dho moositola dhoka hadhi landitha iikulya niikunwa, dhimwe ohadhi landitha iikwalongitho nenge iikwatenda, dhimwe ohadhi landitha woo iizalomwa na yilwe tuu, naashika otashi e ta iilonga, tayi etwa po moshilongo.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku longitha omukalo go pangodhi nombaanga yotango yopaNamibia. Oshipu oku dhenga okanyothi oyimwe one onola okanyothi, ondatu ombali noyimwe nokampani. Otoshi longitha oku adha nande oshitayi shombaanga ku hana nande okakalata kombaanga nosho wo otashi hulile po mayovi geli gatano mesiku.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi gandja omawuwanawa ogendji koshigwana ngaashi, okupungula oshimaliwa, okugandja omikuli, okutuma osho wo okutuminwa oshimaliwa okupitila mombaanga ndjika.

Moshilongo shetu otuna mo aantu mboka yena omaunongo ogendji. Otuna mo aantu mboka yena uunongo wo kuhonga iihongomwa ya ningwa miipilangi ngaashi oombete, oosikopa, iitafula nosho tuu.

Iipilangi oyili onga iinima nenge iihongomwa mbyoka hayi longwa momiti, nomomiti odho nee ngaashi omingalipi. Omingalipi ohadhi adhika mokuti nenge oto dhi vulu okukunwa opo aantu ya vule okukuthako iinima oyo tuu mbika. Iipilangi ohayi vulu okulongithwa nee okuninga iitafula, iipundi, niinima wo yilwe hayi vulu okulongithwa.

Ombanga ya Standard ohayi kwathele akwashingwana minakungwanithwa oyindji ngashi okupungula iimaliwa, okutuna osho okutuminwa oshimaliwa oku pitila muyo, okugandja omikuli nomawuwanawa ogendji.

MoNamibia omu na oondoolopa odhindji dhi ili nodhi ili dhi li pomahala nenge momidhingoloko dha yooloka, onkene momahala ngoka haga ithanwa oondoolopa omu na oositola odhindji dha yoolokathana hadhi landitha iinima oyindji ngaashi iikutu, iikulya nenge omagadhi nashaashoka. Sha simana okuya mondoolopa noku ka ilandela uunima woye uuwaanawa.

Etumwalaka tali ziilile mombaanga yaBank Windhoek. Oto vulu oku tala oshimaliwa shili kombaanga yoye pokaATM, itoo pulwa nando oyo osenda yasha, to tala owala koshali shamuhongi.

Etumwalaka tali zi kombaanga yaBank Windhoek, sindana nena embo lyinasha noku kwata nawa oshimaliwa, lya nyolwa kuLisa Rowan, opo wu ilonge omikalo dha yooloka dhoku kwata nawa oshimaliwa shoye.

Mongaashingeyi uuyuni otawu ende tawu humu komeho. Otaku popiwa nee omashina gokuninga omafutilo moostilola ngoka omuntu ongoye mwene hoyipo wukafutte tolongitha okakalata koye kaapuna nande omuntu ngoka tekukwatha.

Oombanga odhindji moshilongo ohadhi vulu oku gandja omakwashilipaleko nenge omagano komahangano galwe, ohaga vulu oku gandja omagano ge thiike N$400 000 nenge iishonapo nenge yivulithepo, ano ila wu ninge ekuthikithi natse nenge ila wu ende natse.

Ngele tashiya koku gandja omakwatho komahangano ngoka ga yooloka, oombaanga dhaNamibia ohadhi vulu oku gandja omakwatho ogo tuu ngaka. Pa mpito ndjino ombaanga yotango yo pandondo moNamibia oya gandja oondola onga dhili omakwatho komahangano ga yooloka.

Ngele tashi ya kombinga yiimaliwa, iimaliwa oyi li onga oshinima tashi dhana onkandangala onene monkalamwenyo yomuntu. Shika ohashi eta nduno uuna oshimaliwa ta kala tashi pumbiwa mokukalamwenyo komuntu, opo i ilandele sha shokulya, shokunwa, shokuzala nayilwe wo mbyoka ta vulu okulongitha oshimaliwa.

Uuna tashiya komauliko giipindi omahangano ogendji ohagavulu okuya wo opo gakonge aantu nenge yagandje omakwatho kaantu

Mombaanga onene yaNamibia yaVenduka otayi ithana nenge otayi hiya aakalimo ayehe moshilongo oshoka oyina oshinyangadhalwa shika tashi ningwa to vulu okupatulula ombaanga nenge okambo koye hoka tolongitha ethimbo kehe no to vulu okudhi ninga ethimbo nakehe mpoka wuli.

Methimbo lyonale unene tu komagumbo gomiti aantu oyali hahungile pishoto poka opo kwali hayalile ulalelo, oku totela ongano , aanona opo yalongelwe omiinkalo nayilwe, ihe mongashi ngeyi aantu ohakala moseti.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okunana oshimaliwa shoye pondje peshina ndyoka lyombaanga. Onkene oto vulu okushininga uuna wa dhenga kongodhi yoye okanyothi oyimwe one onola okanyothi ombali omugoyi ontano nokampani. Shika oto shiningi uuna wuna ko oshimaliwa. Noshipu ngaashi wushi wete oompango nomalandulathano opo shili.

Okupitila momahangano ogendji, mombaanga nenge moombaanga ohaku vulu okuningwa omakwatho ngaka, ano taga vulu okukwathela aantu mboka taya mono iihuna ongele otadhi kwatha pamukalo gokugandja iikutu nenge pamukalo gokugandja iikulya nosho tuu.

Ngashi omukulu gonale apopile atii oku gandja oku tsilika. Omuntu ota vulu oku pewa iimaliwa, iinima oshowo iinima oyindji. Kashinasha nee kutya oshike, ekwathoo, ekwatho ashike.

Iimaliwa oyi li ya simana unene mongashingeyi oku tu kwathela moompumbwe dhetu dha yooloka ngaashi oku ifutila osikola, okulanda oompubwe dhetu dha kehe esiku, oku tu kutha pomahala gi ili noku tu fala pomahala ga yooloka niikwawo yilwe.

Omukulu gonale okwa tile okugandja oku tsilika. Limwe lyomo mahangano nenge miigongiilonga hayi ningwa komahangano ga yoolokathana moshilongo shaNamibia, ohaya ningi nelalakano opo ya gandje koohepele iinima mbyoka ngaashi oombapila dhoko kandjugo, oothewa na yilwe tuu oyindji mbyoka tayi vulu oku longithwa kaakalimo.

Pomahala ngoka goku inyanyudha ohapu kala tapu landithwa iinima oyindji. Omathimbo gamwe ohapu kala tapu landithwa iikulya osho woo iikunwa . niikulya ongaashi nee oohi. Naambika oyo yimwe yomiikulya mbyoka yuunshitwe oohi nenge omalovu.

Okukala po komuntu esiku nesiku mboka ye li moondoolopa, aantu mbaka ohaya yi moondolopa e taya yi moositola moka haya ka landa iinima yawo. Iinima ongaashi nee iikulya, iikutu, iikunwa osho wo omagadhi gokugwaya.

Owuli wahala okuhinga ohauto ombwanawa ano ombanga yimwe yomoombanga dhaNamibia osho woo oIndongo omahangano ngoka ga itula kumwe paukumwe oga hala okugandja oshimaliwa nenge ohauto ano kutha ombinga nena ndele toshingi oshitukutuku shoye.

Omaudhano ogeli pomaludhi ogendji opena wo omaudhano gamwe gomwaamboka haga ithanwa uudhano wokuhinga uuthanguthangu. Omaudhano ngaka ne ohaga ningwa nelalakano lyokwiinyanyudha, omathimbo gamwe omalalakano gomathigathano. Ethigathano ongele pena iinima mbyoka tayisindanwa kaakuthimbinga.

Ngele aantu taya popi kombinga yiilandithomwa , iilandithomwa oyili pamaludhi ogendji . Opena iilandithomwa tayi landithwa ya ndulukwa pa u shitwe nenge ya hongwa , poo pena tuu mbyoka tayi adhika moositola ya ningwa nale kaa zayizayi. Mbika oyo nee iinima ngaashi ikutu mbyoka hatu zala , oondjato. Iikulya woo nosho woo mbyoka yaningwa pawu nongononi.

Ngele aantu taya pungula iimaliwa opena uumbo mboka haya longitha. Iimaliwa nee ohayi longithwa okulanda iinima nokwiikwathela wo. Iinima mbyoka hayi vulu okulandwa ongaashi, iikulya, iikutu, iizalomwa ano nditye nenge okufuta oondjo dhiinima yayooloka.

Ehumokomeho sho tali ya tali endelele oto vulu oku ilandela ongodhi yoye yopeke nombaanga yotango yopashigwana moNamibia ongodhi kwali tayi monika keendola dhaNamibia omayovi omimbali nandatu nomathele geli gane nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi ota yi adhika koondola dhili omayovi omilongo mbali nayimwe nomathele omugoyi ashike.

Iimaliwa oyili onga oshinima sha simana oshoka oshimaliwa ota shiningi iinyangadhalwa oyindji. Iimaliwa ohayi vulu oku futila aanona osikola unene kiiputudhilo yopombanda. Omayilongo gawo otaga vulu oku futwa niimaliwa. Iimaliwa ohayi landa iikulya. Iimaliwa ohayi vulu oku zaleka omuntu uuna ta landa iikutu.

Aagundjuka noshowo aanangeshefa mboka aashona nayo oya konga omikalo dha yooloka opo ya imonene oshimaliwa. Ohaya landa nduno iinima ngaashi iikutu nayikwawo yilwe koAngola, nenge koSouth Africa opo ya mone iimaliwa.

Omawudhano ogeli pamaludhudhi ogendji, omawudhano ogeli pamaludhudhi ngaashi okutondoka. Okutondoka oshili onga uudhano mboka uuwanawa oshoka otawu nyanyudha notawu kalekepo uukolele womuntu, ngaashi uuvu womutima, noombinzi dhalonda omuntu ota vulu aye ekiikwathe opo aka kale uuvite nawa.

Omukalo gwoshali gokumbaanga oshimaliwa shoye nombaanga yaBank Windhoek otashi ningwa ngashingeyi pamalungula. Ohashi ningwa ethimbo kehe, kehe mpa wuli na oshili onga oshinima shoshali, itashi pula nande ondola yasha.

Konyala kehe megumbo moka wu li omu na iinima mbyoka ya ningwa po onga iihongomwa, ya ningwa miipilangi, momiti noshowo iinima yilwe mbyoka ya gwedhwa po paungomba. Miinima mbyoka omu na oosikopa, noosikopa odho iinima mbyoka hamu tulwa iikutu, ano hamu siikilwa iikutu uuna iikutu itayi zalwa.

Miilongo oyindji muuyuni omuna omahala ngoka haga ithanwa ondoolopa. Nondoolopa oyo nee ya ningwa po moositola. Oositola ndhoka hadhi landitha iinima oyindji . Iinima mbyoka hayi vulu okulandithwa ongaashi iikulya, iikunwa, iikutu nosho wo iinima oyindji mbyoka aantu taya vulu okupumbwa mesiku nesiku.

Okuza koshikondo shuunamapya nuuniimuna, kombinga yiimuna mbyoka tatu munu ohayi tu pe iipa. Miipa moka ohatu vulu okumona mo iinima oyindji mbyoka hayi vulu okuzalwa ngaashi omapaya, oongaku, oondjato nayilwe wo oyindji tayi vulu okuzalwa.

Ombaanga odhindji moshilongo ohadhi vulu okulongithwa okutuma iimaliwa kapena iinima oyindji iiwinayi. Ohashi vulu oku etithwa iimaliwa yi tumwe poshinano oshinene ngaashi kondje yoshilongo.

Oshimaliwa oshili onga oshinima shasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Oshimaliwa ohashi vulu oku longithwa miinima oyindji ,ohashi vulu oku futithwa olefa opo omuntu aze pehala limwe okuya kehala li ili, tashi vulu omuntu alande iikutu ye ,tashi vulu omuntu alande iikulya oshowo iikunwa.

Omuntu ngele tozi moshilongo sheni toyi koshilongo oshikwawo oku katalelapo nenge toyi nomalalakano kehe ngoka wuna, iimaliwa yomoshilongo sheni ohayi pumbwa okupingakanithwa yitulwe miimaliwa yomoshilongo moka opo wuvule okwilongitha moshilongo moka.

Iipilangi oyili onga oshinima sha simana unene mokukalamwenyo kwaantu. Aantu ohaya vulu oku ninga iipilangi, iipilangi mbyoka ohayi vulu oku longithwa momikalo odhindji. Iipilangi otayi vulu oku longithwa oku ninga iipundi nenge iitaafula, mbyoka hayi vulu oku longithwa kaanasikola oku kuutumba nosho wo iitaafula yoku shangelako nenge oku lila.

Uuna aantu taya popi kombinga yuunamapya nuuniimuna moshilongo shika oshili onga oshinima sha simana unene meliko lyoshilongo. Naashika kombinga nee yiimuna ohayi vulu oku ku etela iinima oyindji. Tayi tu etele iipa nenge omahini nosho tuu mbyoka tayi tu ningitha iinima mbyoka tatu vulu oku longitha moshaasiku.

Oostola moNamibia odhili pamaludhi ogendji. Opuna oostola dhoka hadhi landitha iikutu, opuna oostola dhoka hadhi landitha iikulya, opena oostola dhoka hadhi landitha omalovu naadhoka hadhi laditha iilongitho ano iikwatenda, ngele owahala oku landa oshinima shoye otoyi ashike mondolopa toyi positola ndjoka yina shoka wahala.

Oshimaliwa oshili onga oshima shasimana monkalamwenyo yomuntu, oshimaliwa oshili tashidhana onkandangala una tashiya pokufutila aanona osikola kiiputudhilo yopombanda nosho wo okulandela aanona iikwathitho longo, oshimaliwa sho otashi kwathele wo aanona opo yavule oku kandekwa iikulya kaavali yawo, iizalomwa nayilwe tu oyindji tayi pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe.

Pamukalo ngoka tovulu okulanda oshinima nombaanga nago oguli omukalo gwa tambulwako nawa oshoka otovulu oku landa iinima oyindji nowuli tagu endelele methimbo lyongashingeyi. Oto vulu okulanda iinima oyindji ngaashi iikwaunongononi ,iinima yoongodhi nayilwe woo iikutu nenge iikumbatha.

IImaliwa oyili oshinima sha simana notayi vulu okufala aantu komahala ga yooloka, nosho shi ne kutya omuntu ngele tayi koshilongo shimwe oha vulu okulundululila iimaliwa mbyoka aza nayo koshilongo shawo teyi tula miimaliwa yomoshilongo moka eli.

Ngele tashi ya puunongo womuntu omuntu ota vulu okulongitha iinima oyindji opo a yete po oshinima oshiwanawa ngashingeyi aantu otaa ningi iipundi mbyoka yokukuutumba moka taa longitha omaliko nenge iinima oyindji yi ili no yi ili tayi eta po iitafula tayi eta po iippundi yokuutumba mbyoka hayi kala nokuli tayi longithwa momagumbo.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo mongaashingeyi nakehe tuu shoka tolongo owapumbwa oshimaliwa. Ongele okuza pehala limwe okuya kehala ekwawo ,oku ifutila oosikola, okulanda oompumbwe dhetu ngaashi iizalomwa niikulya.

Ngele omuntu owa hala oku pungula nawa iimaliwa yoye. Oto vulu oku yi pungula mombaanga kehe ndjoka wa hala moshilongo. Ombaanga ndyoka ha yi ku siikilile nawa iimaliwa yoye, ndele ta yi ku gwedhele ko nokuli iishoshela, uuna ya pandula shoo we yi siikililitha iimaliwa yoye.

Ombaanga yopandondo moshilongo shetu Namibia ohayi vulu wo okukwathela mpaka naampeyaka. Shika oshi li onga ehangano tali gandja ekwatho komahangano galwe nenge kaantu yontumba moshilongo Naashika ohashi etitha nee okudhenga po oluhepo pwaa mboka ya pumbwa ekwatho nosho wo okukwathela mpoka tali vulu.

Omawudhano ogeli pamikalo odhindji opu na ne omawudhano ngashi gokuhinga uuthanguthangu, okuhinga uuthanguthangu ohaye shi ningi opamukalo gkwiinyanyudha, pamukalo gwomathigathano nosho wo omikalo dhilwe.

Oshimaliwa oshili onga oshinima shasimana monkalamwenyo yomuntu, oshoka oshimaliwa ohashi vulu okufuta olefa yomuntu ndjoka tavulu okuza pehala limwe nokuya kehala limwe ekwawo, naashika ohashi vulu wo okulanda iikulya nenge osho wo iikutu.

Uuna tashiya momagumbo gomoondoolopa, omagumbo gomoondoolopa omu na omahala ngoka haga kuutumbwa. Ano pehala mpoka hapu lilwa uulalelo nenge hapa lilwa, ano omahala ngano ohaga ithanwa omahala moka aantu taya vulu oku kundilwa nenge taya vulu oku tala nenge oku popya mahokololo gawo. Egumbo oli li onga oshinima sha simana unene.

Konyala angala iinima oyindji opo wu yi mone owa pumbwa oshimaliwa, opo wu yi mone momukalo gokulanda. Opena eshino ndoka hali vulu okukomba, to kombo, tali kuthapo ontsi nenge to kombo poyima pwa mota. Lyali lyina oondola eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, nongashingeyi olya kuluka lye ya kondando yili nawa poondola eyovi limwe, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owulu onga omulongwa tashuna koshiputudhilo shopombanda? Ombanga yopandondo otayi kwashilipaleke onkalamwenyo yoye nena moku kwashilipaleka noku yambulapo onkalamwenyo yoye koshiputudhilo. Ano kutha ombinga moshinyangadhalwa tashi tameke momilongo mbali nagahamano gaJanuali sigo omilongo ndatu nalimwe gaMaalitsa moku vena iinima iinima oyindji yili ko.

Oshimaliwa oshi li onga oshipumbiwa oshinene monkalamwenyo yomuntu kehe. Uuna nee omuntu ta vulu okulanda nande omagadhi, iikwathitho, iikulya nosho wo omeya pamathimbo gamwe, ashihe shoka ohashi pumbwa okulongitha oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka yopashigwana ohayi kwathele aanangeshefa mboka aashona oshowo mboka aanene moongeshefa dhawo, unene tuu okuya pa omukuli opo ya ye komeho noongeshefa dhawo, oshowo oku siikilila iimaliwa yawo taya pulwa owala iihohela iishona.

Ngele tashiya komukalo gopaungomba aantu ohaya vulu oku longitha iipilangi oshowo iinima yilwe oku etapo iinima yayolokathana. Shika ohashi ithanwa uungomba. Uungomba owo mboka omuntu ta vulu nande oku eta po nande oshipilangi tavulu oku ninga iipundi, ta vulu oku ninga iitafula noshowo iinima yilwe.